Resiver hado kapet nolɗi ɓalejum ɓe danejum, Ɗo naftira ɓe kati waɗa sascription hauta be tv nanga canalji lara.

Kare rooɓe, lees, riiga juuttuɗum noonde daneejum, be fawne ha yeeso. Rooɓe ɗo ɓorna ngam fawne, suura hoore maɓɓe, yaha biki, be ɓangal, ko jooɗa ha saare.

Non stik am widin sipun, haa nder kofi nolde ndiyam madara, be wiska, ɓe ɗo naftira defa nyamdu be may haa pande non sitik jey walaa takka, ɓe ɗo naftira harna haako ɓokko ko baskooje.

Set yari ɓe sarka ha ɗer leɗa. Nolɗe nɗiyam maɗara ɓe carɗi roɓe ɗo naftira wata ha nɗanɗe maɓɓe ɓe noppi, heɓa ɓe fauna, ko ɓe yaha ɓangal, ko ɓe jooɗa ɓannin tan ha sare

Sare gidan sama nolde danejum, be paune piopi, be glas ha ɓandu mai, be esi, be fulawes ha yonde sare mai.

Roɓɓe ji ha nder julurɗe ɗo joɗi fere ɗo jula, ɓe ɗo wati himarji be mayafi, himɓɓe ɗo yaha julurde ngam julugo waɗa ibada maɓɓe.

Lemun l tsami nolde ɓokko ɓokko ɓeɗo wata ha ti yara ɓe ɗo naftira waɗa lekki, ɓeɗo wuja ha yesso heɓa bara putte.

Ɓingel debbo ɗo wati kalagaje ha juɗe mako guda tati, gotel nolde ndiyam cardi, gotel nolde ndiyam gol, ɗo wati cen nolde ndiyam gol ha kosɗe mako.

Laɓi ha leeda nonde "popul" bee daneejum ha ɓanndu may. Ɓe ɗon naftira heƴƴa haako "irinsu" baskooje alayyaho, ta'a kusel, gertugal, "furuts irinsu" abarba "ayaaba", leemu.

Yonde saare ɗo maɓɓi be get, tarni be mahol, be jamɗe ha dou. Ɓe ɗo naftira ngam hala skiwriti. Nda gene nolde ɓokko-ɓokko ha yonde.

Tatta'ase guɗa tati. Bel pepe norɗer nɗjyam koi. Sawi ha tek-awe. be ɗon naftira defe waɗa pura'ɗ raas be mai.

Babal nyamugo nyere be yarugo jus ko ndiyam. Ɗo jerni be tebul be koramji. Ɗa boro ɗo joɗi ha dou tebel be deftere. Ɗo mari dammugal gilas silaiɗin. Be silim pi-opi nolse danejum be hiite ɗo haska.

Murhu jamdi nonɗe ndiyam chardi, ɗo mari sumpe-sumpe ha chaka, be ha sera, be kosde babal tati ha faa'nde joɗata. Himbe ɗon naftira wata ilɓe defa nyamdu be mai.

Bambaɗe ɗo fiya baggu, ɓe ɗo ɓorni jompa, be gare nolde ndiyam zargina, meti metelewol nolde ndiyam koi, be hifinere, ɓe ɗo fiya baggo wakkati ɓangal inde laamu.

Korowal tusita nolde ndiyam leddi, be paune nolde ndiyam gol haa les. Ɓe ɗo siga haa paalo, haa ofis, ngam himɓe jooɗira haa domai.

Babal sorugo be wadugo kare kuɗe sare irin su gate, dammugal, window be welda. Nda machine vespa do dari ha babal mere be gene.

Map leddi yasi wuro north america ɗo holla wuro canada usa be Mexico, kala leddi pat do mari map maɓbe fere je hollata gureji wani hatotton.

Korowal katako ha leddi ha kicin, ɓe ɗo joda ha dow mai gora ilbe ɗo joɗi nda hasera bufu be katako ɗo ɓari ha mahol.

Nyiɓalo gidan sama nolde pich, be penti peshi, be get nolde marum nda gebne nolde ɓokko- ɓokko, ɗo vurti ha sera sare mai.

Debbo do lota gasa mako nolde balejum hasalun, be do rufinamo ndiyambe roba nolde balejum robe doya salun gam mora lota gasa mabbe wada rilaxza.

Leeso be wadrop nolde ɓalejum ɗo veyiti bedshit danejum be tropilo guda ɗiɗi himbe ɗo wala hado mai ɗo siga kare be kujeji fere ha wadrop.

Ɓinngel debbo ɗo laɓi hoore maako, acci gaasa seɗɗa seɗɗa, fawni dasi laayi haa geefe ,ɗo waati yeri.

Debbo ɗo wata lib glos ha hunduko mako, roɓɓe ɗo wata ngam faune hauta be jambaki, zana be kazal ko kuma wata bannin, tan gam ta hunduko maɓbe yora.

Koka kola ha gongomi nolɗe boɗejum be binɗi nolɗe ɗanejum. Ɗo jerni ha supa maket. Himbe ɗo yara gam suno be nana belɗum.

Sare nonde ndiyam leddi be dammugal gotel, jamdi ɗo mabbiti, nonde ndiyam dondi da varanda hayasi sare mai be babal je va’ugo nasta himbe do wada dammugal gam hala sicuriti.

Gora nyebbam kings, nolde ndiyam goro, be maɓɓode nolde boɗejum ɓeɗo naftira defa hako, nyiiri, sa’a kusal gertugal, liɗɗi, ɗo nafa sosai ha ɓandu himɓe.

Pande set guda jego nonde ndiyam chardi be paune pepa do takki hado mai nonde boɗejum be bulu-blak e do naftira defa nyeri be hako ha nder mai. Ko ha dau stov ko gas ko leɗɗe.

Shawarma ɗo sawi be shawarma bred, ɓe taiti carot, carbaje, kukumba wati monits be kusel ha dow mai, himɓe ɗon yama ngam suno.

Legkal a yaba be ɓukkoy, ɓe ɗo awa gam sora heɓa chede ko kuma gam nyama, ɓe ɗo naftira waɗa furut jus be mai, ɗo nafa sosai ha ɓandu goɗɗo.

Ciyaman je nder wuro kano oɗo jooɗi ɓe goɗɗo ha sera mako wati darugal be polis ɗo dari ha ɓawo maɓɓe.

Mota soja nolɗe ɓalejum be danejum seɗɗa seɗɗa hado mai be taya guda jui ɓeɗo naftira yaha yaki.

Chenji nolde ndiyam gol. Roɓe ɗo waata haa ndaande maɓɓe, haa juuɗe, feere ɗo waata haa kosɗe ngam paune, worɓe feere fu ɗo waata cen mai haa ndande maɓɓe.

Mid-paaip, ɓe ɗo naftira be filaawa, bota, ɓe kwaaɓa, sei ɓe waata kusel ɓe ta'a petel-petel, ɓe waɗa sos, be carot, be dankali nasaara, ɓe waata ha nder, sei ɓe sa'a ha nyebbam. Ndaa laanyirgal kaataako ha geefe.

Tufa nolde boɗejum ɗo taiti juɗɗum juɗɗum, guda sapoi e nai ha dou plat, himɓɓe ɗo nyama bannin tan, ɗo bo naftira wada frujus be mai, ɗo nafa sosei ha ɓanɗu himɓɓe, geri na ɓe laral maɓɓe.

Sarka nolde ndiyam gol, robe do wata hadande maɓɓe gam faune o do suddi gele nolde popul hadande wati a tampa be paune ha yeso rigamai.

Kare suudu, leeso bee wadurob noolde ndiyam Cardi bee pawne Dollof haa bandu mai, ɓe ɗo waala haa dow mai ɓe ɗo shiga kare haa wadurob bee kuujeeji feere.

Korowal tiri sita ɗo sigi ha leddi nolde ndyam zargina be paune bottmun ha domai, ɓeɗo siga ha palo ha ofis, heɓa himɓe joɗira ha domai nda katakoji ɗo ɓari haɓawo.

Dankali nasara be koi sa'inga ha do pilet nolde nɗiyam koi himɓe do nyama do nafaɓe sosai ha ɓandu maɓbe ɓe ɗo naftira dankali mai ma ɗefa de fugo nyama.

Babal sorugo koromje Royal dinin tabul nolde ndiyam gol, nda fulaw ves haa dow, ɗo mari koromje guda jeego, ɓe ɗo jooɗa nyama haa dow mai.

Waldrop mari dammugal guda jego be glass. Ɗo takki ha ɓandu mahol. Ɓeɗo wata kare siga ha nder mai be hundeji fereji.

Nyiɓalo timaka do tarni be katakoji be jamde ,da jarandi ka’e gravels katakoji be jamde do sakkini haleddi ɓe do naftira be mai nyiɓa.

Tivi balejum :Ɗo takki ha ɗow ɓandu mahol be wal pepa norɗe ndiyam koi ɓe ɗo hauta be hiiti nepa ko genarato ɓe kunna ɓe lara.

Muhuji marori kecciri parboiled rice, be kwaliji spageti honey well, ɗon mofti ha super market, ɓe ɗo naftira waɗa fried rice, rice and stew, defa taliya himɓe nyama.

chovel jamɗi nolɗe ɓalejum ɗo ɓari ha ɗammugal ,nolɗe nɗiyam zargina ɓe intarloxs ,ɓe ɗo naftira ɓofta jaranɗi ɓe mai ,himɓe nyiɓalo ɗo naftira ɓe mai ko kuma ɓe ɓofta ɗotti.

Tuutawal leddi yaasi, wuro Maritios, ɗo senditi bee laayi nay, nonnde boɗeejum haa dow, tokkiri nonnde ndiyam zargiina bee nolde ndiyam koy, bee ɓokko-ɓokko haa karshe.

Tufa, nonde boɗejum be nonde ndiyam koi, ɗo jerni ha basket nonde ndiyam zargiina, be nonde daneejum. Himɓe ɗo nyaama bannin tan, ɗo waata ha frut salat, ɗo wartira jus.

Logoni guda didi bedo bili ha nder chago be do naftira ha stov defa be calanzer bakko hasara be halas gongomiji hander chago be swit ha nder.

Ɓingel debbo ɗo mori gaasa maako wartiri ɗum hedi ɓawo, be fere ha yeso o ɗo wati bit nolde ndiyam leddi be danejum, ɓeɗo mora ngam faune wata bit.

Babal gerugo gasa salun. Ɓeɗo lota, wata relaxa, mora, fauna nasta diraya, nda tivi ɗo kunni be fanka ɗo dari. Roɓe ɗo yaha ngam lota hore maɓɓe fauna.

Payanɗe makenge be maɓbode guda ɗiɗi be kosɗe guda tati nolde ndiyam chardi, ɗo sigi ha leddi ɓeɗo naftira va'ina hadow rashow ko kuma hadow stof be ledde ko kuma ha dow murhu ka’e.

Keke nyotugo, nolde ɓalejuum be paune nolde ndiyam gol ha ɓandu mai, himbe ɗo naftira worɓe be rewɓe nyota kare maɓɓe, ɗo naftira be batal be garaji be nyabbam keke mai.

Jus a barba hader kwali. Be do yara gam nanugo beldum, ɗo vo’ina bandu himbe ɗo nafa sosei habandu, ɗo vallita wakkere nangugo nyauji.

Gasa ’atachmen nolde light brown do sawi hader leda nolde danejum, fere do ɓili ha bandu mahol nolde balejum be do sora ha be do wata hahore maɓɓe mora fauna bemai.

Kaabije nolde ɓokko-ɓokko, be tingere ta'inga, be nyebbam. Ɓeɗo nyama ngam do nafa sosai haa ɓandu himɓe, ɓeɗo naftira waɗa haako bo.

Ayaba tai'tinga be kokumba(cocumber) nolde ɓokko-ɓokko. Ɗo waila yurgot ha nder man. Himɓe ɗo yara ɗum as fruit salad ko kuma ta'a nyama ɗum bannin tan.

Bingel gorko ɗo acci gasa mako, vo’ini laɓi hedi gefe noppi mako sedɗa, worɓe ɗo laɓa ngam faune fere mabɓe bo ɗo acca gasa maɓɓe mai dinga vo’itunugo wallina be nyebbam.

Babal sorugo ayon kalakala ,be do naftira wogga kare to wadi skuis do naftira be hite neepa be hite janareeto.

Chaɓɓulle nolde boɗejum, be nolde ndiyam koi, be hakomai nolde ɓokko-ɓokko, himɓe ɗo yara bannin tan ngam suno, nden ɗo nafa ha ɓandu himɓe.

Gombal pauda ɗo jogi ha juɗe be maɓɓode nonde balejum robe ɗo wuja pauda ha yeso maɓɓe ngam paune heɓa ɓe voda ko heɓa maɓɓina ɓe putte maɓɓe, oɗo wati lalle ha pedeli mako.

Koromje guda ɗi hl nonɗe danejum ɓe pilo guda n0 nolde balejum ɓe danejum, ɓe ndiyam leddi ɓe senta tebl nolde danejum ɓe ndiyamkoi be glas habandu mai ɓeɗo joɗa hado mai ɓeɗo wata kuje siga hado senta teballo.

Der jirgi, Ɗo jerni be koromje layi layi noldendiam bulu bulak, be noldendiam dondi. nda himbe ɗo joɗi hababal maɓbɓe, tivi do maɓɓiti be ɗo lara.

Keke nyotugo kare ɗo naftira be batal be gaaraji be nyabbam keke, ɓe ɗo naftira nyota kare riga be siket ko riga be gudel ko irin kare toi nda unordu be gafurgal ha sera.

Himɓe fijooɓe bol, ɗo waɗa tiraynin, ɓe ɗo waati jeesi sarla be riiga juuɗe juttuɗum nonnde bulu, bulak be laayi-laayi nonnde daneejum, ɓe ɗo jerni laayi, babal may ɗo fawni be giras kapet be koromje.

Furut salat ɓe hauti be ayaba, kankana, lemu, abarba. Himɓe ɗo yara. Ɗo nafa ɓe sosai ha ɓandu. Ɗo gerina ɓe laral maɓɓe.

Ɓanndu mahol saare ɗo zaani bee pawne maayo nonɗe ndiyam zargiina bee saare bee leɗɗe nonɗe bokko-bokko haa nder, nda debbo bee gorko ɗo dari haa sera waati sarla nonɗe ɓaleejum bee riika nonɗe ndiyam zargina bee nonɗe boɗeejum ɗo sanci gaasa maako acci haa dow.

lekki kapsol ,nolde ɓokko bokko ,be robamai nolde ndiyam koi .himɓe do yaha soda lekki yara to ɓe nyauɓe heɓa ɓe heɓa daama.

Set kofi ti be sosa, be cokali ha dou kapet, nonde diyam leddi, ɓedon naftira yara sha’i be mai.

Fulawaji ɗo awi ha fulawa bed be carped grass nolɗe bokko bokko be nolɗe ndiyam koi be nolɗe ɓodejum sedda sedda ha dow mai ɓandu mahol do waɗi pilasta be paune hite bolp.

Babal sorugo kareji, nda salla palazo ɗo wati ha hanga ɓili ha dow jamdi, nda be shitji be duvet ɗo jerni ha dow nda gorko ɗo wati jompa nolde danejum ha gefe.

Bebbo do sancigasa mako wati ri lagza wallini hoti bawo gaba daya, o do wati yari manni hanopbi mako, be sarka do mari fauni mapp hadomai nolde ndiyam gol, o do borniriga nolde balejum.

Hunde vindugo ha dou gilas, gilas makers, nolde ɓaleejum be maɓɓoɗe nolde gol, popul, nolde daneejum be pink, ɓe ɗo naftira vinda ko zana ha dou gilas.

Lesso nolde ndiyam leddi, be paune dollof be nolde gol ha bandu mai, katifa ɗo wati ha dow mai nolde danejum, himɓɓe ɗo wala bannin ha dow mai ve’ita beshed ko kuma jippina katifa wala ha leddi.

Tuttawo leddi yasi wuro South Sudan ɗo mari layi layi be kolo nonde ɓalejum tokkiri be danejum be nonde boɗejum nden danejum fahimbo sei nonde ɓokko ɓokko be nonde ndiyam zangina ha gefe ha dow nonde boɗejum.

Piya nonde ɓokko ɓokko ayaaba be abarba ha nder basket, ɓe ɗo yara ɗum bannin tan, ɓe ɗo waɗa bilendin waɗa jus.

POP sylin noldé ɗanejum ɓe boggi hite ɓe fanka ɗo vurti, beɗo waɗa ha falo ha sudu gam paune ɗo naftira siminti na irin siminti je ɓe nyibata sare ɓe mai ba.

Leeso katako nonde ndiyam dondi be paune dollove be botin hadomai, do mari betsit, himbe do naftira joda hadomai, bedo weita wata katifa wala bedo shiga kariji be hondi ha waldrok.

Dammugal yonɗe saare ɓe get nolɗe ndiyam dondi ɗo maɓɓiti, himɓe ɗo naftira ɓe get ngam hala sicurity. Nda gene nolde ɓokko-ɓokko ha yonɗe saare mai.

Burosh be kum ha leda nolde popul be pinc be nolde diyam zargina, ɓe ɗo naftira safita gasa, vo’ina, wallina.

Tutawal wuro senegal. Ɗo mari layi layi guɗa tati. Nolɗe ɓokko ɓokko, ɓe nolɗe ɗiyam koi, ɓe ɓoɗejum ha karshe, ɓe zane koɗe nolɗe ɓokko ɓokko ha caka.

Ɓukkoy worɓe guda tati ha nder klas. Goto ɗo vinda ha nder deftere be bayro. Ɗiɗi ɗo wati riga nonde ndiyam zargina. Goto ɗo wati suweta nonde ɓalejum.

Ɓikkoi makaranta haa nder aji. Fere ɗo joɗi haa leddi fere ɗo joɗi haa dow benci. Ɓikkoi ɗo yaha makaranta ngam heɓugo faamu, janga.

Face and body wash haa gora, be maɓɓode nolde danejum. Rowɓe ɗon naftira lota yeso maɓɓe be ɓandu maɓɓe heɓa ɓe laaɓa. Do gera larar himɓe

Debbo haa cakasari ɗo hokkiti ɓawo, o ɗo wati gudel be riga tished, be mayafi gele, be silipas haa kosɗe mako.

Butali wulinga nolde ndiyam goro ɓeɗo awa gam ɓe sora heɓa cede ko kuma be nama ɓe wartira kurori be defa nyiri be mai, ɗo nafa sosai ha ɓandu himɓɓe.

Tutawal leddi yasi wuro Haiti nolde ndiyam zargina be nolde bodejum. Be zani fere ha ɓandu nolde danejum ha caka. Kala wuro pat do mari tutawal maɓɓe fere.

Washin mashin huunde lootugo kare nonde daneejum, ɓe ɗo naftira loota kare bee mai, waata omo maɓɓbta waata ha nder, ɗo mari time jey a waatata deidei time no a yiɗi.

Ketil nonnde daneejum, be juuɗe nonnde ɓaleejum, ɗo naftira be hiite lantarki neepa, ko jey janareeto dolla ndiyam chaa’i ko kuma dolla ndiyam meere bannin tan.

Hunɗe ɗaɗe sarka saninga ɓe yadi gudel gudel, nolde diyam koi ɓe nolde zargina be boɗejum ha ɗow, roɓe ɗo wata ha ɗow kare ko kuma hadaɗe mabɓe banin tan gam paune.

Tutawol leddi yasi, nolde bodejum bezane kode hagefe guda joi, nolde ndiyam koi kala wuro pat ɗo mari tutawol maako.

Pi o pi silin nolde danejum ɓe ɗo fauni be ɓoggihide be fanka ɓe ɗo waɗa haffalo hasudu hakicin gam paune be do naftira be siminti fere na irin je ɓe mahata sare be mai ba.

Tutawol wuro Togo ɗo mari zane-zane layi nolde ɓokko-ɓokko, be ndiyam koi, be nolde boɗejum ha gefe, be zane kode danejum ha caka.

Kwali lekki be zane lekki tablet round-round nolde danejum. Himɓe ɗo yara lekki to nyauɗo heɓa heɓa njamu.

Shampo hander roba danejum be maɓɓode, nolde ndyam koi, ɓeɗo naftira lota gasa.

Leeso, nolde daneejum, bee paune dollof bee botun bee zaane ɓaleejum ha daw mai. Bee fuloobet kataako, ɓe ɗo wa'ata katiifa waala hadaw mai.

Fotokopiyin mashin, do hauti be pirinta ɓeɗo naftira wada fotokopiyin ɗereji be pirintin, do naftira be hite nepa ko janareto, ɗo naftira be pepa danejom pilenshit.

Dammugal sare ɗo mabɓi nolɗe ndiyam ɗodi do tarni be mahol himɓe ɗo naftira ngam hala sikurity maɓɓa sare maɓɓe tawi ɓe nasta.

Nder toilet, ɗo mari toilet sid be maɓɓode nolde danejum be babal waggogo nyi'e nolde danejum, nda shawa ɗo dari nolde ndiyam cardi, ɓandu mahol ɗo fauni be tails be les mai pat.

Worɓe ɗiɗi ɗo dari haa yonde saare. Goto ɗo waati jompa be gaare, be hifinere diyam zargina be glas ɓaleejum, be agogo haa juuɗe maako. Goto ɗo waati jompa be gaare daneejum, be hifinere, be glas ɓaleejum, be agogo haa juuɗe maako. Ɓe ɗiɗi pat ɓe ɗo jogi juuɗe maɓbe, ɗon himɓ ɗiɗi haa gefe maɓbe, be goɗɗo haa ɓawo maɓɓe.

Kankana taitinga guda nai be gotel ha sera taitaka nolde ɓokko ɓokko be nder nolde boɗejum ɗo mari ɓikkoi nolde ɓalejum be danejum ɓeɗo ta’a yara ɗum bannin tan, ɓeɗo ta’a waɗa furut salat, ɓeɗo waɗa wartira ɗum jus.

Ngilangeru haa nder ndiyam, ɗo tarni be jamɗe nolde daneejum. Ɓe ɗo siga ɗum haa zuu heɓa himɓɓe yaha laara. Ɓe wala acca ɗum wanca haa nder wuro bannin, ngam vooɗai ɗo wawa nyaama goɗɗo be yonki.

Mota nolde bulu bulak ɗo fauni be butol nolde pink ɗo habbi morle morle, be hamiro, be hataya, ɓeɗo naftira ya hosa ɓangal.

Kosam ha kofi be cobbal ha leda, ɓe ɗo wata suga ko wala suga ɓe yara, ɓe ɗo heɓa ɗum ha ɓandu nagge himɓɓe ɗo yara ɗo vo’ina ɓandu himɓɓe sosai nafa ha ɓandu.

Debbo ɗo waati jawe, nolde ndiyam chardi ha juuɗe nyaamo maako, be agoogo ha nano nolde ndiyam gol. Ɓe ɗo waata ngam fawne, zaani takki lalle ɓaleejum ha ɓaawo juuɗe maako.

Rigaaji juttuɗum ɗo ɓorni haa hunde, jerni haa shaago sorgo kare. Nolde ndiyam zargina, be ɓokko-ɓokko, be ɓaleejum, be boɗeejum haa dow mai, ɗo haɓɓi be ɓoggol haa caka nolde ɓaleejum. Rooɓe ɗo waata riga juttuɗum ngam paune.

Silin pi o pi be paune nolde ɓalejum be danejum be hiiteji ha domai, ɓe ɗo waɗa hapalo, ha sudu, ko hakicin gam paune, ɓe ɗo naftida be siminti fere na irin siminti ɓe nyiɓirta sare be mai ba.

Boga ha dow pilat. Ɓeɗo naftira fulawa, bota, bama, kusel, tomatur be salad. Himɓe ɗo nyama ngam suno ko velo.

Nyebbam wujugo je gerugo bandu himbe. Himbé ɗo naftira ngam gera laral maɓɓe do nafa ha ustugo hiper pigumentesôn.

Dammugal yonde Sare je jamdi, ɗo Mabɓi be kwaɗo nolde ɓoɗejum. Ɓandu mahol ɗo waɗi Pilasta ɗo ɗan Seki hedi dou, himɓe ɗo Naftira Dammugal ngam hala Sikiuriti.

Derke’en ɗiɗi ɗo waɗa silin popy ha pallo, ɓe ɗo naftira be siminti na irin siminti je ɓe nyiɓata sare ba, oɗo wati kare riga nolde ɗanejum be salla nolde ɓokko ɓokko, goto mai ɗo wati riga nolde ɓalejum be nolde boɗejum ha juɗe be dande, be salla nolde ndiyam leddi.

"Yeri" petel ha noppi bingel nolde ndiyam chardi o do mori wartiri gasa mako hedi yeeso ɓorni riga danejum roɓe ɗo mora ngam faune.

Gortoɗe guda ɗiɗi nolde ndiyam dondi be ɓalejum, be boɗejum, ha ɓanɗu maɓɓe, ɓe ɗo defa wata ha hako ɓe ɗo defa sa'a nyama nonnon tan, ɓe ɗo wurna sora ɗo nafa sosai ha ɓanɗu himɓɓe.

Koromje be tro pilos nolde ndiyam zargina, be senta tebol mari glas ha dou, ɓe ɗo naftira siga nyamdu, ndiyam, ɓe ɗo joɗa ha dou mai.

Babal bol ɗo tarni be jamɗe, ɓe ɗo fija ha nder mai fere maɓbe ɗo wati kare ɓokko ɓokko fere mai bo ɗo wati kare nolle ndiyam koi, nda goɗɗo ɗo dari ha gefe wati kare ɓalewol jogi wati juɗe ha kesi mako, nda himɓɓe fere bo ha gefe ɗo yurna.

Jaandi biri. Ɓe ɗo tawa ɗum haa ladde, haa zuu, ɓe ɗo siga ngam himɓe yaha laara. Himɓe ɗo wurna siga haa saareji maɓɓe. Ɓandu maajum ɗo mari gaasa- gaasa ɗo nyaama ayaaba, ɗo nana volde.

Koromje "cep L" bee "turoopulos sentaa teebul sutul" nonnde "laayit popul" bee pawne kosɗe njamndi, nonnde ndiyam "gol". Himɓe ɗo naftira jooɗa ha dow may, siga nyaamdu koo huunde.

Kupkek ɗo jerni ha dow tire ɓe ɗo naftira fulaawa ,boota, cuga, koy. Himɓe feere ɗo waɗa madara, ɓe naftira be ovun ko kuma tosta himɓe ɗo nyaama ngam suuno.

Debbo ɗo haɓɓi dankwali ɓalejum waddi hediyeso lorni ɗum ɓawo, roɓe ɗo haɓɓa dankwali ngam faune maɓɓa gasa maɓɓe, nda leyeso ɗo ve’iti be beshit nolde ndiyam zargina.